Abantu abanengi babanjwa yimikhuhlane engalaphekiyo. Odokotela abanengi bayazivala ubuso lomzimba wonke ukuze bangabambi lowumkhuhlane kuqakathekile ukuhlala uzivikela emkhuhlaneni.

Umama uphethe umntwana enyaweni ohlatshwa esandleni. Abantwana abanengi bahlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane ebamba abantwana ikakhulu.

Umama ogulayo uyayehliswa emoteni imkhuhlane engalaphekiyo iyahlupha, abantu kuqakathekile ukuthi bazivikele emkhuhlaneni leyi ngoba ungakubamba awulapheki.

Udokotela esibhedlela uyahlaba umama esandleni. Kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe bevikelwe imikhuhlane eminengi, imikhuhlane ehlupha abantu.

Esibhedlela udokotela uhlaba umntwana esandleni. Omama abanengi bayakhuthazwa ukuletha abantwana esibhedlela bevikelwe emikhuhlaneni eminengi bengakakhuli.

Ubaba uhlezi esitulweni uyahlatshwa evikelwa emkhuhlaneni ongalaphekiyo. Kulemkhuhlane eminengi engalaphekiyo abantu bayakhuthazwa ukuthi bahambe esibhedlela bayehlatshwa amajekiseni okuvikela leyomikhuhlane.

Esibhedlela abantu bayahamba besiyahlatshwa amajikiseni wokuvikilela imikhuhlane engayelaphekiyo. Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe besiyahlatshwa ukuze bengabanjwa yileyi mikhuhlane.

Imikhuhlane engalaphekiyo minengi. Abantu abanengi kumele behlale befundiswa ngemikhuhlane leyi ukuze bakwanise ukuzivikela emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Untombazana uyahlatshwa engalweni ukuvikelwa emikhuhlaneni engalaphekiyo. Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe besiyavikelwa emkhuhlaneni engalaphekiyo ngoba ungakubamba uyakubulala.

Imikhuhlane engalaphekiyo. Izisebenzi ezivela kugatsha elibona ngemkhuhlane leyi, ziyafundisa abantu abanengi ukuzivikela emkhuhlaneni enjengaleyi. Abantu abanengi kumele babelolwazi ukwenzelukuthi bengabanjwa yimikhuhlane leyi.

Izisebenzi ezivela kugatsha elibona ngemikhuhlane engalaphekiyo. Abantu abanengi bayathola imfundiso yaleyi mkhuhlane ukuze ungamemetheki njalo kungabambi abantu abanengi.

Ubaba usesibhedlela uyahlatshwa umuthi wokuthi avikelwe emkhuhlaneni ongalaphekiyo. Kulemkhuhlane eminengi engelaphekiyo, odokotela bayakhuthaza ukuthi abantu bahambe besiyavikelwa kuleyomkhuhlane ingakakabambi.

Umama ozithweleyo ohlezi embhedeni ekhulumisana lodokotela. Kuqakathekile ukuthi abomama abazithweleyo bahambe besiyahlolwa esibhedlela.

Imikhuhlane engalaphekiyo iminengi. Abantu abanengi bayafundiswa ukuzivikela emkhuhlaneni enjengaleyi, ngoba imikhuhlane leyi ingabamba abantu isikhathi esinengi bayafa ngoba kayilapheki.

Umfana omncane, umfana uyafundiswa ukugeza izandla. Abantwana kumele bafundiswe ukuhlanzeka sonke isikhathi, bafundiswe ukugeza izandla besidla noma bevela esambuzini.

Amanzi ayimpilo. Amanzi asebenza kakhulu empilweni zabantu. Abantwana abancane, abakhelela amanzi emabhakedeni amanengi evela empompini. Amanzi avela empompini ahlanzekile.

Esbhedlela sabantwana labo mama, bomama abanengi bahambisa abantwababo esbhedlela ukuze bayelatshwa. Abanye bayahamba besiyathola ulwazi olokugcina abantwana.

Abantu abavela kugatsha lwezempilakahle bahambela abantu bebahlaba imkhuhlane engalaphekiyo kulemikhuhlane engalaphekiyo abantu kumele bayevikelwa kuyo..

Esikotshweni ubaba uyakotshoza amanzi. Ekotshozela ezigubhini, abafana bakhangele. Amanzi aqakathekile empilweni zabantu, ancedisa abantu ezintweni ezinengi, ukuhlanganisela ukupheka lokunatha.

Abantu abanengi basesikotshweni. Ugogo uyakotshoza amanzi. Amanzi ayimpilo abantu abanengi bayathanda ukuwasebenzisa amanzi. Abanceda kakhulu empilweni zabo.

Ukuhlanzeka kuqakathekile kumele umuntu ageze izandla eqeda ukusebenzisa isambuzi lokhu kuyayenza ukuthi umuntu engabanjwa yimikhuhlane eminengi.

Abantwana abancane esikolo bafundiswa ukugeza izandla ukuze zihlale zihlambulukile. Abantwana kumele bafundiswe lokhu ukuze bengabanjwa yimkhuhlane etshiyeneyo.

Imota enkulu evela kugatsha elibona ngempilo zabantu emhlabeni jikelele. Imota leyi imile eceleni komgwaqo ithwele ukudla okuyanikezwa abantu.

Umntwana osebenzisa amanzi egeza ubuso empompini. Abantwana kumele bafundiswe ukusebenzisa amanzi ukuze behlale behlanzekile ukuze bengabanjwa yimkhuhlane eminengi.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi. Abantwana laba bafundiswa ukugeza izandla. Bayenzela ukuthi abantwana bakhule bekwazi ukuhlanzeka njalo bengabanjwa yimikhuhlane eminengi.

Abantu abanengi abahlanganisela abansundu laba mhlophe bahlezi bebonisana ngokukhulumisana ngendaba yokuqeda umkhuhlane ongalaphekiyo.

Umama ulabantwabakhe omunye usemhlana umama lowu ukhanya ejabulile ukuhlala ujabulile kuyenza inhliziyo lengqondo kukhululeke njalo kuyavikela imkhuhlane emnengi emzimbeni.

Ubaba ojabulileyo kuqakathekile ukuthi abantu behlale bejabulile. Umkhuhlane wengqondo awusoze ubabambe uma bejabulile bekhululekile engqondweni.

Imota enkulu esetshenziswa ngabantu abavela kugatsha elimela abantu abagula ngengqondo. Abantu abanengi bayafundiswa ukugcina kumbe ukukhangela abantu abagula umkhuhlane wengqondo.

Umama ubhabhule umntwana, kulomunye umntwana wakhe oseceleni. Umama ukhanya ejabulile. Ukuhlala ujabulile kuyanceda ukukhululeka kwenqondo lenhliziyo njalo imikhuhlane eminengi ayikubambi.

Esibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu. Abantu abanengi abagulayo bayahamba besiyalatshwa kulesisibhedlela. Abanye bayahamba besiyadinga ulwazi lwemikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abadala labantwana bonke bayahamba besiyalatshwa esibhedlela abagula imikhuhlane etshiyeneyo. Abakwanisa ukuhamba labangakwanisi ukuhamba bonke bayahamba besiyalatshwa esibhedlela.

Umama ogulayo osembhedeni. Ulomntwana omncane ,kulabo dokotela lo mongikazi abakhangela umama lo mntwana. Uma umuntu egula kuqakathekile ukuthi ehambe esibhedlela eyelatshwa.

Esibhedlela abantu abanengi bayahamba esibhedlela ukuyelatshwa imikhuhlane. Abanye bayahamba besiyathola ulwazi lokuthi baphile njani bangabanjwa yimikhuhlane eminengi.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu. Isibhedlela lesi sinceda abantu abalemkhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bayahamba besiyathola usizo esibhedlela lesi.

Esibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu lapho okwelatshwa khona imikhuhlane ehlukeneyo. Abantu abanengi bahamba esibhedlela uma begula. Kuqakathekile ukuthi umuntu engezwa engezwa kuhle emzimbeni kumele ayedinga usizo.

Isibhedlela esihle. Isibhedlela. lesi siyakhwe kuhle kakhulu. Abantu abanengi bahamba besiyadinga uncedo emkhuhlaneni eminengi kakhulu. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa egula ahanjiswe esibhedlela ukuze ayehlolwa ngodokotela

Umtshina omkhulu osesibhedlela. Abasebenza ezibhedlela izikhathi ezinengi basebenzisa imitshina etshiyeneyo, iyaba ncedisa ukubona imikhuhlane ehlupha abantu.

Abantu abase sibhedlela, isibhedlela yindawo ehanjwa ngabantu abatshiyeneyo abahlanganisela omama, abantwana labo baba. Abantu uma begula bahamba esibhedlela besiyadinga ukuncediswa.

Imota emhlophe ethwala abantu abagulayo imota le iyanceda kakhulu uma umuntu angagulela endlini kubalula ukuthi afike esibhedlela abantu abanengi bancedakala bebiza lemota ukuthi ibathwale uma begula.

Esibhedlela kulemibheda eminengi elala izigulane. Abantu abanengi abagula kakhulu bacina belaliswa esibhedlela ngoba bayabefuna ukubonwa ngodokotela nsukuzonke.

Esibhedlela eselatshwa imikhuhlane eminengi. Abantu bayahamba esibhedlela umabegula lapho abathola khona usizo abanye bayathola imithi abanye bayathola imfundiso kumkhuhlane abalayo.

Esibhedlela kulemtshina eminengi kakhulu. Kulabo dokotela abafundela ukusebenzisa le mitshina. Imtshina le iyasetshenziswa ukuhlola imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Isikolo esokufundela ukuba ngumongi kumbe umongikazi. Abantwana abanengi bahamba besiyafundela umsebenzi lo. Odokotela bayabancedisa ezifundweni zabo.

Esikolo lapho okufunda khona oMongi laboMongikazi. Isikolo lesi sihle, abafundi bahlezi befake izivala mlomo. Bayalalela imfundiso evela kumbalisi wabo.

Isikolo sabafundi abafundela ukuba ngamadokotela. Abafundi laba balamabhatshi amhlophe. Abafundi laba bazancedisa abantu abagulayo ababulawa yimikhuhlane ehlukeneyo.

Abantu abanengi bagijima emgwaqweni befundisa abantu ngemkhulane emnengi engalaphekiyo, abantu kumele behlale bezivikele kuleyo mkhuhlane.

Umama uhlolwa ukuhamba kwegazi emzimbeni kuqakathekile abantu ukuthi bebekwazi ukuthi imizimba yabo imi njani, ukuze bencedakale umkhuhlane ungakangeni, abantu abanengi bagcina umkhuhlane emzimbeni ngokungazi.

Isibhedlela esikhulu, esihle kakhulu. Abantu omama labobaba bahlezi emabhentshini bemelele ukungena ukuthi beyehlolwa ngudokotela. Kuqakathekile ukuhamba esibhedlela ukuze uthole usizo.

Esibhedlela abantu abanengi bahlezi emabhentshini balindele ukungena ukuthi belatshwe, abantu abanengi uma begula bahamba ezibhedlela ukuyadinga usizo, kuqakathekile ngoba kuyayehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Esibhedlela kulobaba ogulayo ohlezi embhedeni eceleni kombheda kulodokotela lomongikazi. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahanjiswe esibhedlela uma engezwa kuhle ukuze athole uncedo.

Esibhedlela abantu abagulayo balele embhedeni. Abantu abazobona abantu abagulayo, bakhona. Omunye umile, omunye uhlezi. Kuqakathekile ukuvakatshela abantu abagulayo esibhedlela.

Ezibhedlela izakhimizi ezinengi zibutheni ezibhedlela lapho abathola khona imfundiso yokuthi baphile kanjani bezivikela emikhuhlaneni eminengi. Abantu laba bayathanda ukufunda ngoba bafuna ukuzivikela emikhuhlaneni.

Esibhedlela udokotela ufaka umtshina emehlweni womuntu ukuze abone ukuthi umuntu uyabona kuhle yini, abantu uma bebulawa ngamehlo bahamba besiya latshwa esibhedlela.

Esbhedlela, abantu abanengi bayahamba esbhedlela besiyalatshwa imkhuhlane emnengi. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esizwa ubuhlungu ahambe esbhedlela ukuze athole usizo.

Isibhedlela esikhulu, isibhedlela lesi siyakhwe kuhle kakhulu njalo sihlanzekile abanengi bayahamba esibhedlela besiya latshwa imikhuhlane eminengi abanye bayahamba besiya dinga ulwazi lokuphila kwabo.

Ubaba ogulayo uyahamba phakathi esibhedlela, abagulayo abanengi bayahamba ukuyelatshwa esibhedlela. Kuqakathekile ukuthi belatshwe bathole ukuphila ngoba umkhuhlane uyabulala.

Esibhedlela esikhulu esakhiwe kuhle kakhulu. Kulomuntu ofuqa umbheda olamaviri ,umbheda lowu uyasetshenziswa ukuthwala umuntu ogulayo kumbe obhubhileyo.

Esibhedlela esikhulu esihle ,esiyakhwe ngezitina ezibomvu. Abantu abanengi bahamba esibhedlela uma bebulawa yimikhuhlane eyehlukeneyo. Njalo ezibhedlela kuyafundiswa abantu ukuthi beziphathe njani bengehlelwa yimikhuhlane eminengi.

Esbhedlela esikhulu ewadini yabantu abagulayo kulesigulani ezilele embhedeni labantu ababuye kuzobona abantu abagulayo. Kuqakathekile ukuvakatshela umuntu ogulayo esbhedlela.

Isibhedlela esakhiwe kuhle kakhulu. Abantu bayahamba besiya yelatshwa imikhuhlane eminengi, abanye bahamba besiyathola imfundo mayelana ngemikhuhlane eminengi abahlangana layo.

Esibhedlela kulemota ezimbili ezisetshenziswa ukuthwala abantu abagulayo. Uma umuntu egula kumele ahanjiswe esibhedlela. Kubalula uma kulemota emthwalayo.

Esibhedlela kulabantu ababutheneyo phambi kwabo kulamasaka lamakhadibhokisi alokudla ukudla kuyancedisa abantu ekuvikeleni imikhuhlane eminengi emzimbeni yabo.

Imota ethwala abantu abagulayo. Ilemibheda emihle phakathi eyokuthi uma umuntu engakwanisi ukuhlala ahambe elele.

Umama osebenza esitolo esithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi uyalungisa amaphilisi. Amaphilisi lemithi kuyancedisa ukuyehlisa ubuhlungu emzimbeni yabantu.

Igazi emzimbeni kumele lihlale lihamba ngendlela efaneleyo. Umuntu kumele ayenze imisebenzi etshiyeneyo, anathe amanzi ayeneleyo emzimbeni angabhemi igwayi njalo ingqondo ihlaliseke.

Ukudla okuvikela ukukhwela kwetshukela emzimbeni womuntu. Abantu abanengi ababulawa ngumkhuhlane wetshukela, balokudla abakumele bakudle ukuze itshukela yabo ingakhweli.

Imitshina emkhulu etholakala ezibhedlela ezinkulu. Abantu abanengi uma begula, bayahamba ezibhedlela ezinkulu, befun' ukuyehlolwa imkhuhlane emnengi. Bodokotela basebenzisa imtshina leyi uma behlola imkhuhlane ebantwini.

Esibhedlela esikhulu, kulemtshina eminengi, esetshenziswa ngabodokotela behlola imkhuhlane emzimbeni yabantu. Imtshina le iyanceda kakhulu ngoba iyatshengisa imkhuhlane esemzimbeni.

Imtshina yase sibhedlela, imtshina leyi iyasetshenzizwa ngabo dokotela. Iyanceda kakhulu uma befuna ukubona umkhuhlane womuntu. Njalo kuyanceda ukuthi belaphe umkhuhlane oyiwo.

Umtshina esibhedlela, umtshina lowu uyasetshenziswa ngabodokothela . Ukuhlola phakathi emzimbeni womuntu, ikakhulu behlola amathambo. Lokhu kuyayenza ukuthi odokothela belaphe umuntu bekwazi into abayilaphayo.

Abantu abanengi bangathathwa igazi liyahanjiswa lapho elikhangelwa khona ukuthi lilomkhuhlane onjani kumbe alila mkhuhlane yini. Imkhuhlane emnengi iyahlukuluza abantu emzimbeni so ungathokala umuntu uyakwanisa ukwelatshwa.

Umntwana ogulayo ulaliswe embhedeni, ubanjwe izandla lezinyawo. Umntwana lo uyahlatshwa ezandleni ngumongikazi uhlezi esitulweni.

Isibhedlela sabomama labantwana. Bomama labantwana bayahamba besiyakhangelwa emikhuhlaneni eminengi. Abantwana bayahamba besiyahlatshwa ukuvikela emikhuhlaneni yabantwana.

Esibhedlela sabomama laba ntwana. Omama abanengi bahambisa abantwana besiyalatshwa .Labo mama abazithweleyo bayahamba besiya hlolwa izisu zabo odokotela bebona ukuthi abantwana bahlezi kuhle yini.

Umama uphethe umntwana esibhedlela. Kuqakathekile ukuhambisa abantwana ezibhedlela ukuthi bahlolwe ukuthi bakhula kuhle yini kumbe kabala mkhuhlane yini. Umkhuhlane ungabanjwa masinyane uyelapheka ungakakhuli.

Isibhedlela sabomama labantwana esiyakhwe kuhle ngezitina ezibomvu ezincane. Bomama labantwana bayakhuthazwa ukuhamba ezibhedlela ukuze belatshwe imikhuhlane etshiyeneyo njalo bomama kumele bafundiswe ukuthi bagcina njani abantwana.

Esibhedlela sabomama labantwana, lapha bomama bathola izifundo zokuncelisa abantwana. Ukuthi bebekwazi Ukuthi kuqakathekile umntwana encele ngoba kuyamvikela emkhuhlaneni eminengi.

Esibhedlela sabantwana labomama abantwana abanengi bahanjiswa esibhedlela ukwehlatshwa amajekiseni okuvikela imkhuhlane yabantwana. Kuqakathekile ukuhambisa abantwana bayevikelwa kuleyo mkhuhlane.

Esibhedlela sabomama labantwana kulabomama abanengi abafuna ukuzwisisa ukuthi bangaphila kanjani bona labantwababo ukuze imkhuhlane eminengi ingababambi.

Esbhedlela udokotela ukhuluma lomama ohlezi embhedeni elomntwana eceleni. Abantu abanengi uma begula balaliswa esbhedlela ukuze odokotela babelokhu bebahlola.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Umtshina lo uyasetshenziswa ngabodokotela ukuhlola ukuhamba kwegazi lokutshaya kwenhliziyo emzimbeni womuntu. Abantu abanengi bayahamba esibhedlela besiyadinga usizo.

Umtshina otholakala esbhedlela. Bodokotela abanengi basebenzisa umtshina etshiyeneyo, uma behlola imkhuhlane emnengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi abagulayo, bahamba esbhedlela ukuyelatshwa.

Isigelo ngesinye samathuluzi asetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela, amathuluzi lawa asetshenziswa isikhathi esinengi uma udokotela behlinza umuntu.

Umtshina osebenziswa esbhedlela. Bodokotela esbhedlela bayandis' ukusebenzisa imtshina emnengi uma behlola abantu imkhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kuyancedisa bodokotela ukuthi babone umkhuhlane ohlupha umuntu.

Umtshina omkhulu osetshenziswa esibhedlela. Odokotela basebenzisa imitshina ukuze bahlole abantu babone into ebahluphayo emzimbeni.

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela esibhedlela. Umtshina lo odokotela bawusebenzisa ukuhlola amehlo abantu. Uyanceda kakhulu ngoba udokotela uzabona ukuthi umuntu inkinga yakhe kwiyini.

Imtshina esetshenziswa ngabodokotela. Odokotela abanengi basebenzisa imitshina uma behlola imkhuhlane abantwini. Abantu abanengi uma begula bahamba ukuyobona odokotela ezibhedlela.

Imitshina esesibhedlela, odokotela abanengi badinga umkhuhlane womuntu besebenzisa imtshina etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi babekwazi umkhuhlane womuntu bengakamelaphi.

Umtshina omncane usesibhedlela, bodokotela basebenzisa umtshina ukuhlola umkhuhlane emzimbeni womuntu , lokhu kuyabancedisa ukulapha umkhuhlane oyiwo emzimbeni womuntu.

Imtshina emncane esetshenziswa esibhedlela. Imtshina leyi iyasetshenziselwa abantwana ikakhulu labo abagogekileyo abangakwanisi ukuhamba, iyabancedisa ekuhambeni

Isigelo ngesinye samathuluzi asetshenziswa ngabodokothela esibhedlela. Bodokothela basebenzisa amathuluzi atshiyeneyo uma beselapha abantu emkhuhlaneni eminengi ikakhulu uma behlinza abantu .

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Bodokotela abanengi basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma behlola imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bahamba ezibhedlela uma bengezwa kuhle.

Imtshina etholakala esbhedlela. Abantu abanengi bangahamba esbhedlela, basetshenziselwa imtshina emkhulu uma behlolwa imikhuhlane emzimbeni yabo. Kuqakathekile ngoba odokotela bazabakwazi okuhlupha umuntu emzimbeni.

Imota emhlophe esetshenziswa ukuthwala abantu abagulayo. Abantu abagulayo isikhathi esinenge bayabizelwa imota leyi ukuze bephangise ukuthola uncedo.

Imtshini esetshenziswa esibhedlela. Imtshini leyi yandiswa ukusetshenziswa ngabodokotela uma umuntu egula. Omunye uyasetshenziswa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Okunye kuyasetshenziswa uma umuntu ehlinzwa.

Umtshina osesibhedlela, odokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma behlola imikhuhlane yabantu emzimbeni. Kuyabancedisa ukuba kwazi umkhuhlane wokwelapha.

Esibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela uma behlola imikhuhlane eminengi emzimbeni womuntu. Kulemibheda njalo elaliswa abantu uma behlolwa.

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela esibhedlela. Bodokotela abanengi basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma behlola imikhuhlane emizimbeni yabantu. Abantu abanengi bayahamba esibhedlela uma begula.

Amathuluzi asetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela. Amathulusi lawa ayandiswa ukusetshenziswa ngabodokotela uma behlinza umuntu. Abantu abanengi bayagula besiyalatshwa esibhedlela.

Umtshina osetshenziswa ngabo dokotela esibhedlela. Umtshina lo uyasetshenziswa ukuhlola phakathi emzimbeni ukuze bebone okuhlupha umuntu. Kuqakathekile ngoba kuyayenza odokotela bekwanise ukunceda umuntu.

Imbodlela yomuthi umuthi lo uyasetshenziwa ukwelapha umkhuhlane obamba abantwana kakhulu. Abantwana isikhathi esinengi kufanele behlale bevikelwe emkhuhlaneni emnengi.

Umtshina usesibhedlela. Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela ngeyokuhlola abantu emizimbeni yabo ukuze odokotela babone umkhuhlane ohlupha umuntu.

Umtshina emincane esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela. Bodokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma bekhangela imikhuhlane emizimbeni yabantu. Abantu bayakhuthazwa ukuvakatshela ezibhedlela uma bengezwa kuhle emizimbeni yabo.

Umtshina omncane otholakala ezibhedlela. Umtshina uyasetshenziswa ukuhlola imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Odokotela bayayisebenzisa ukuze babone umkhuhlane ohlupha umuntu.

Umtshina omkhulu esbhedlela, umtshina lo uyasetshenziswa ngabodokotela. Odokotela bayisebenzisa lemitshina esbhedlela ukuze babone okuhlupha umuntu emzimbeni lokhu kuyabancedisa ukuthi bakwanise ukwelapha umkhuhlane oyiwo emzimbeni womuntu.

Amathulusi amancane asetshenziswa ngabodokotela umabelapha umuntu. Amathuluzi lawa ayancedisa kakhulu uma odokotela beyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Esibhedlela kulemitshina eminengi. Imitshina leyi iyasetshenziswa ukuhlola imikhuhlane eminengi emzimbeni. Odokotela uma befuna ukubona umkhuhlane womuntu basebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Umtshina omncane otholakala esibhedlela bodokotela abanengi basebenzisa imtshina etshiyeneyo uma behlola imkhuhlane yabantu emzimbeni yabo.

Umama ozithweleyo ulele embhedeni, udokotela uyasebenzisa umtshina ukuhlola umama esiswini. Ufuna ukubona ukuthi umntwana uhlezi njani esiswini sika mama.

Imitshina emikhulu etholakala ezibhedlela ezinkulu. Imitshina leyi iyanceda kakhulu. Iyenza odokotela babone umkhuhlane ohlupha umuntu emzimbeni wakhe.

Umtshina omncane osetshenziswa ngudokotela uma ehlola abantu imkhuhlane emzimbeni. Bodokotela abanengi bayisebenzisa umtshina ukuze babone umkhuhlane osemzimbeni womuntu.

Odokotela basebenzisa amathulusi atshiyeneyo uma beselapha umuntu ikakhulu uma behlinza umuntu balamathulusi asebenzayo.

Umtshina osetshenziswa esbhedlela. Umtshina lowu uyasetshenziswa ukuhlola ukuhamba kwegazi emzimbeni womuntu. Odokotela basebenzisa imitshina eminengi uma befuna ukuba kwazi ukuthi emzimbeni womuntu kuhamba kanjani.

Udondolo olusetshenziswa ngabantu abangakhwanisi ukuhamba .Udondolo lolu lungasetshenziswa ngumuntu ogogekileyo kumbe olenyawo ezibuhlungu .Luyandise ukusetshenziswa esibhedlela.

Umtshina omcane otholakala esibhedlela. Umtshina lo usetshenziswa ngabo dokotela uma behlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yomuntu. Abantu abanengi abagulayo kumele odokotela bebekwazi okubahluphayo emzimbeni.

Umtshina omkhulu otholakala esibhedlela, bodokothela basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma behlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Umtshina lo ulezigubhu ezilengisiweyo ezimbili. Odokotela basebenzisa imitshina etshiyeneyo uma belapha abantu.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Odokotela abanengi bayasebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuhlola imikhuhlane emizimbeni yabantu ukuze benelise ukubelapha kuhle.

Umtshina omkhulu osesibhedlela, odokotela basebenzisa imitshina uma behlola imikhuhlane emzimbeni yabantu. Kuyabanceda ukuthi bebewazi umkhuhlane wokwelapha.

Imbodlela yomuthi wokukhwehlela, abantu abanengi abantwana labantu abadala babanjwa ngumkhuhlane wokukhwehlela kuqakathekile ukuthi badinge umuthi esibhedlela noma ezitolo.

Ibhokisi elilegabha lomuthi eceleni, umuthi uyasebenza ikakhulu uma umuntu egula. Abantu abanengi bayakhuthazwa ukuba bayethenga imithi uma bengezwa kuhle kumbe behambe esibhedlela beyenikezwa imithi.

Amaphilizi, abantu abanengi abagulayo bahamba besiyathenga amaphilizi ezitolo kumbe behambe ezibhedlela benikezwa amaphilizi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni.

Ibhokisi lamaphilisi, imikhuhlane eminengi ehlupha abantu emzimbeni iqedwa ubuhlungu ngamaphilisi. Abantu abanengi abagulayo bahamba besiyathenga eshop ethengisa amaphilisi lemithi ehlukeneyo.

Umuthi wokukhwehlela onikezwa abantwana. Abantwana abanengi bengangenwa ngamakhaza bayabanjwa ngumkhuhlane wokukhwehlela. Kuqakathekile ukuthi ubanikeze umuthi.

Iphepha lamaphilisi asetshenziswa ukuqeda ubuhlungu emzimbeni. Iphepha leli limhlophe libhalwe ngamabala amancane amnyama. Kalisela maphilisi.

Amaphilisi wokuqeda ubuhlungu emzimbeni, abantu abanengi bayathenga amaphilisi Uma bengezwa kuhle. Akhona owokuqeda ubuhlungu emzimbeni atholakala emashophu athengisa imithi lamaphilisi okutshiyeneyo.

Umuthi osembodleleni, Umuthi lo uyasetshenziswa ukwelapha uma umuntu ekhwehlela. Abantu abanengi bayahamba besiya dinga imithi le .Ezibhedlela kumbe ezitolo.

Ibhokisi elilephepha lamaphilisi phambili, amaphilisi aqakathekile ebantwini ngoba ayaqeda ubuhlungu emzimbeni. Abanengi bahamba besiya thenga amaphilisi mabengezwa kuhle emzimbeni yabo.

Amabhokisi amabili owomuthi okwelapha amehlo. Abantu abanengi bayakhuthazwa ukuthi uma amehlo abo eluma kumbe ebuhlungu bahambe esibhedlela badinga uncedo banikezwe umuthi ukuze ubuhlungu buyehle.

Ibhokisi lamaphilisi. Ibhokisi leli lilamaphilisi anikezwa umuntu obulawa yisisu. Anikezwa ikakhulu umuntu ohudayo, ogijinyiswa yisisu.

Imithi yokugcoba abantu abanengi basebenzisa imithi yokugcoba uma bebulawa ngamathambo kumbe ijwabu. Kuqakathekile ukuthi uma umuntu ongezwa kuhle udinga usizo egcobe amafutha kumbe enathe imithi yokuqeda ubuhlungu.

Ikhadibhokisi elilamaphilisi, amaphilisi lawa ayanceda ukuqeda ubuhlungu emzimbeni. Ayanceda njalo ukulungisa esiswini. Umuntu kumele awanathe ukuze ubuhlungu buphele.

Amaphilisi asemaphepheni avalwe kuhle ukuze umoya ungangeni abantu abanengi basebenzisa amaphiisi ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Ibhokisi lembodlela yomuthi, umuthi uyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi uma begula bahamba besiyathenga imithi le esitolo esithengisa imithi lamaphilisi ukuze bancedakale emzimbeni yabo uma begula

Igabha elincane elomuthi wokugcoba. Abantu abanengi basebenzisa umuthi wokugcoba uma ijwabu labo liluma. Kuqakathekile ukuthi abantu badinge imithi enjengaleyi ukuze bencedakale.

Amaphilisi, abantu abanengi banatha amaphilisi uma begula. Kuqakathekile ukunatha amaphilisi ukuze uyehlise ubuhlungu emzimbeni. Imkhuhlane eminengi iyahlukuluza abantu kakhulu.

Ibhokisi elilamaphilisi phambili. Amaphilisi asephepheni elivalwe kuhle ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya. Amaphilisi ayancedisa abantu uma begula. Ayayehlisa ubuhlungu aphinde aqede umkhuhlane.

Isigubhu somuhi. Umuthi lo uyafakwa emakhaleni. Abantu abanengi uma besizwa ubuhlungu bayahamba besiyadinga imithi ukuze beyehlise ubuhlungu emzimbeni.

Imbodlela ezimbili ezomuthi. Abantu abanengi basebenzisa imithi yokunatha uma bebulawa yizisu kumbe uma bengezwa kuhle emzimbeni. Kuqakathekile ukunatha kumbe ukuthatha imithi uma umuntu engezwa kuhle.

Igabha elincane elomuthi osetshenziswa ngabodokotela ukuqeda imikhuhlane emzimbeni yabantu. Umuthi lo uyancedisa umuntu olomkhuhlane ongalaphekiyo kodwa uyancedisa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni womuntu.

Amaphilisi afakwe ephepheni elivalwe kuhle ukuze engangenwa ngumoya. Amaphilisi ayancedisa kakhulu nxa umuntu egula, ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Amaphili. Amaphilisi ayatholakala eyimihlobo etshiyeneyo . Ancedisa abantu uma besizwa ubuhlungu emzimbeni. Iskhathi esinengi abantu bangagula bayahamba besiyathenga amaphilisi esitolo.

Amaphilisi asebhokisini , amaphilisi lawa asetshenziswa ngabantu abangezwa kuhle emzimbeni yabo. Ayaqeda ubuhlungu emzimbeni ,abantu bayahamba besiyathenga uma bengezwa kuhle emzimbeni yabo.

Izigubhu ezilomuthi osetshenziswa ngabo dokotela ukwelapha umkhuhlane eminengi emzimbeni. Abantu abanengi bahamba esibhedlela uma bengezwa kuhle besiya dinga imithi yokwehlisa ubuhlungu.

Amabhokisi amaphilisi. Abantu abanengi bathatha amaphilisi uma bengezwa kuhle. Kuqakathekile ukuthi uma umzimba ungaphilanga umuntu adinge uncedo athathe amaphilisi.

Imbodlela encane ilomuthi wokunatha, abantu bayanikezwa imithi yokunatha uma besizwa ubuhlungu emzimbeni, ukuze ubuhlungu budede.

Kulemikhuhlane engalaphekiyo kodwa ebamba abantu. Umuthi lowu uyasetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu bemikhuhlane yonaleyo. Abantu abanengi bayahamba besiyathenga eShop lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo.

Amaphilisi asemaphepheni ayimhlobo etshiyeneyo. Amaphilisi ayancedisa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabantu. Ayelapha njalo imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bayanatha amaphilisi uma bengezwa kuhle.

Esitolo esithengisa imithi ehlukeneyo kutholakala imithi esema mbodleleni eminye ema bhokisini. Abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi ngoba iyancedisa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabo.

Amaphilisi asephepheni iphepha leli livalwe kuhle okuvikela umoya ukuthi ungangeni emaphilisini. Amaphilisi aqakathekile ukuwasebenzisa uma umuntu esizwa ubuhlungu emzimbeni.

Igabha lamaphilisi , kulamaphilisi aphansi. Abantu abanengi banatha amaphilisi uma besizwa ubuhlungu, kuqakathekile ukudinga usizo ukuze ubuhlungu buphele.

Amaphilisi abantu abanengi basebenzisa amaphilisi uma bengezwa kuhle emzimbeni, bahamba besiyathatha esibhedlela kumbe behambe besiyathenga ezitolo.

Igabha lamaphilisi elimhlophe, igabha leli lilamaphilisi ancedisa ukungezelela igazi emzimbeni uma umuntu elegazi elilutshwana uyanikezwa lawa maphilisi.

Amaphilisi lemithi esetshenziswa ukuyehlisa ubuhlungu emzimbeni yabantu. Eminye isemambodleleni eminye isemakhadibhokisini. Abantu bayayisebenzisa imithi ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Isigubhu esilomuthi phakathi. Isigubhu lesi silephepha eceleni, elibhalwe indlela ukuthi umuthi lo usetshenziswa kanjani. Abantu bayabala ukuze babekwazi ukuwusebenzisa kuhle lowo muthi.

Ibhokisi lilembodlela eduze elomuthi abantu abanengi bayanatha imithi uma bengezwa kuhle, kuqakathekile ukuthi ungezwa ungezwa kuhle hamba uyethenga umuthi ukuze umkhuhlane uyehle.

Ibhokisi lomuthi, Ibhokisi leli limhlophe. Umuthi okhona uyasetshenziswa ukwelapha umkhuhlane etshiyeneyo. Odokotela bayakhuthaza abantu ukuthi uma begula beyelatshwe bengagcini umkhuhlane ukhula.

Ibhokisi lomuthi okwelapha imkhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi uma begula bahamba esibhedlela ukuyonikezwa imithi etshiyeneyo ukuqeda ubuhlungu kumbe bayethenga kushopu ethengisa imithi yokwelapha imkhuhlane.

Ibhokisi lembodlela yomuthi, umuthi lowu ngowokunatha uyasetshenziswa ukwelapha umkhuhlane emzimbeni uma umuntu engezwa kuhle.

Iphepha lamaphilisi. Amaphilisi ayasetshenziswa ngabantu abanengi, ikakhulu labo abezwa imizimba usiba buhlungu. Amaphilisi ayancedisa kakhulu ngoba ayehlisa ubuhlungu emzimbeni njalo ayaqeda imikhuhlane etshiyeneyo.

Amabhokisi lamagabha amancane alamaphilisi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emnengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi banatha amaphilisi mabesizwa ubuhlungu emzimbeni.

Igabha lamaphilisi abantu abanengi bathatha amaphilisi uma bengezwa kuhle emzimbeni kumbe uma befunukungezelela ukusebenza kuhle kwamasotsha omzimba.

Imbodlela ezincane ezimbili ezemithi. Imithi iqakathekile kakhulu emizimbeni yabantu ikakhulu uma ungezwa kuhle. Abantu abanengi bayahamba ezibhedlela loba ezitolo uma bengezwa kuhle.

Amaphilisi amanengi ayimihlobo etshiyeneyo. Amaphilisi ancedisa ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni. Amanye ayaqeda ubuhlungu emzimbeni. Abantu abanengi bayanatha Amaphilisi umabesizwa ubuhlungu.

Ikhadibhokisi lomuthi wokukhwehlela. Abantu abanengi babanjwa ngulowomkhuhlane owokukhwehlela ikakhulu uma kugodola. Kuqakathekile ukuthi bazuze umuthi ukuze ukukhwehlela kuphele.

Amaphilisi, abantu abanengi abagulayo bathatha amaphilisi ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni. Kodwa kuqakathekile ukubala uzwisise ukuthi anathwa njani amaphilisi ukuze akuncede kuhle.

Imithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi leyi emashopu athengisa imithi kumbe behambe esibhedlela besiyanikezwa imithi uma belobuhlungu emzimbeni.

Umuthi wokugcoba abantu abanengi abalejwabu elilumayo kumbe eliba buhlungu basebenzisa imithi yokugcoba. Odokotela bayakuthaza abantu ukuthi badinge uncedo uma besizwa ubuhlungu emzimbeni.

Amabhokisi awamaphilisi atholakala eshopu ethengisa imithi lamaphilisi okutshiyeneyo. Amaphilisi ayancedisa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabantu, ancedisa njalo ukwehlisa imkhuhlane emzimbeni.

Ibhokisi lesigubhu somuthi ,abantu abanengi basebenzisa imithi eyehlukeneyo. Ukwehlisa lokuqeda ubuhlungu emzimbeni. Abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi leyi eshop ethengisa imithi eyehlukeneyo.

Ibhokisi lamaphilisi, amaphilisi atholakala ezindaweni ezitshiyeneyo. Abanye bayahamba besiyathatha esibhedlela, abanye bayahamba besiyathenga ezitolo. Amaphilisi ayanceda ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Ikhadibhokisi elilembodlela yomuthi eceleni. Abantu abanengi banatha umuthi umabegula. Imithi iyancedisa ukuyehlisa ubuhlungu emzimbeni yabantu.

Amagabha amaphilisi ahlukeneyo. Abantu bathatha amaphilisi ahlukeneyo ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi uma umuntu esizwa ubuhlungu anathe amaphilisi ukuze ubuhlungu behle emzimbeni.

Isibhedlela sabantu abagula umkhuhlane wenqondo. Abantu abanengi abagula umkhuhlane wenqondo bahanjiswa kulesi sibhedlela ukuthi bayelatshwa kumbe bathole ukwelulwa ngendaba yomkhuhlane wenqondo.

Umama ovela kugatsha olubona ngokuphila kuhle kwabantu. Ufundisa umphakathi ukuthi baphile kanjani, bakhululeke ezinhliziyweni zabo kanye lasengqondweni ukuze babelokuphila okuhle.

Isibhedlela esihle, abantu abanengi bayahamba esibhedlela besiya latshwa imikhuhlane etshiyeneyo. Abanye bayahamba besiya dinga ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Obaba abahlezi ezitulweni bekhulumisana ngendaba zempilo, kuqakathekile ukuthi abantu beyelulane ngendaba zokuthi baphila njani ezimulini zabo ukuze bengadubeki enqondweni.

Abantu abavela kugatsha elubona ngempilo zabantu bahamba befundisa abantu ukuthi baziphathe kanjani ukuze bengangeni ezinkingeni ezempilo.

Ibhasi yabantwana beskolo, ibhasi leyi isetshenziswa ngabantwana uma besiya endaweni ezitshiyeneyo ukuyayenza izifundo zabo kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe ezindaweni besiyafunda.

Esibhedlela, umntwana ogulayo ulele embhedeni, kulomongikazi omkhangelayo. Imtshina eminengi igcwele esibhedlela iyasetshenziswa ukuhlola imkhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Ibhasi esetshenziswa ngabantwana besikolo. Ibhasi le iyasetshenziswa ngabantwana uma besiya ezindaweni ezitshiyeneyo ukuyefunda. Kuqakathekile ukuthatha abantwana uhamba labo endaweni ezitshiyeneyo besiyafunda.

Umntwana osesibhedlela otshileyo umntwana lowu watsha ezandleni, kuqakathekile bazali ukuthi sivikele abantwana engozini ezinje ngo kutsha.

Umntwana. omncane osesibhedlela ulele embhedeni. Esibhedlela kulemitshina eminengi kakhulu, odokotela bayayisebenzisa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Abantwana besikolo abancane amantombazana labafana. Bahlabela ingoma zesintu betshaya ingungu. Lokhu kuyancedisa abantwana ukuthi bakhule besazi isintu sakibo.

Esibhedlela odokotela bayasebenza bencedisana ukwelapha abantu, abantu abanengi bahamba esibhedlela besiyalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo abanye bayalaliswa embhedeni ukuze odokotela bebelokhu bebakhangela

Esibhedlela odokotela bayancedisana ukwelapha umuntu ogulayo. Odokotela laba basebenzisa amathuluzi atshiyeneyo ukwelapha lowomuntu.

Esibhedlela umama ufakwe ikhanda emtshineni, odokotela abanengi basebenzisa imtshina ukuhlola imkhuhlane emnengi emzimbeni yabantu ukuze bakwanise ukwelapha umkhuhlane oyiwo.

EShop ethengisa amaphilisi lemithi etshiyeneyo elapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Kulembodlela elamaphilisi lobaba otshingisa amaphilisi esandleni sakhe.

Esibhedlela umama uphethe umntwana enyaweni, umntwana uyahlatshwa esandleni. Kuqakathekile bazali ukuthatha abantwana lihamba labo esibhedlela ukuthi bayovikelwa emikhuhlaneni eyabantwana.

Abantu abanengi abagulayo bayahamba esitolo esithengisa imithi lamaphilisi ukuze bathole imithi yokwehlisa ubuhlungu emzimbeni. Izitolo lezi ziyanceda abantu kakhulu.

Abantu abanengi uma begula kumbe begulelwa ,bahamba besiyadinga imithi kumbe amaphilisi estolo esithengisa leyo mithi. Kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukwehlisa imikhuhlane emzimbeni.

Abantu abanengi bahamba esitolo esithengisa imithi ehlukeneyo lamaphilisi asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kuyancedisa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni kuqakathekile ukuthi uhlale ungezwa ubuhlungu.

Abantu bahamba endaweni ethengiswa amaphilisi uma befuna amaphilisi okwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabo. Indawo leyi ithengiswa amaphilisi ehlukeneyo lemithi eqeda ubuhlungu emizimbeni yabantu.

Umama usesitolo esithengisa amaphilisi lemithi ehlukeneyo. Abantu abanengi uma begula kumbe begulelwa bayahamba ukuyothenga imithi esitolo.

Indawo ethengiswa imithi lamaphilisi .Indawo leyi iyanceda abantu abanengi abagulayo. Bangagula abantu bahamba kuyathenga amaphilisi ukuze ubuhlungu emzimbeni wabo buphele.

Imikhuhlane etshiyeneyo iyelatshwa ngamaphilisi ahlukeneyo. Ishopu ethengisa amaphilisi lemithi ehlukeneyo incedisa abantu abagulayo kakhulu umabethenga imithi leyi.

Ishopu ethengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu bayancedakala kakhulu umabesiya thenga imithi kushopu leyi.

Esitolo esithengisa imithi etshiyeneyo lamaphilisi atshiyeneyo aqeda ubuhlungu emzimbeni, abantu abanengi bathanda ukuyathenga imithi ngoba iyayehlisa ubuhlungu emzimbeni yabo.

Indlu ethengisa imithi lamaphilisi lokunye okuncedisa abantu empilweni. Indlu leyi iyanceda kakhulu ngoba abantu bayahamba besiya thenga abakufunayo ukuze behlale imzimba yabo iqinile.

Ishopu ethengisa amaphilisi lemithi etshiyeneyo amaphilisi lawa lemithi iyancedisa abantu ikakhulu abagulayo emzimbeni yabo abantu abanengi bayancedakala uba esizwa ubuhlungu emzimbeni.

Abantu abagulayo abanengi bahamba besiya thenga imithi etshiyeneyo ukuthi behlise ubuhlungu emzimbeni ishopu leyi ithengisa amaphilisi lemithi ehlukeneyo.

Abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo, bahamba esitolo esithengisa imithi lamaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo besiyathenga ukuze behlise ubuhlungu emzimbeni.

Ishophu ethengisa imithi lamaphilisi okokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Phakathi kweshopu le kutholakala ezinye izinto ezisetshenziswa ngabantu empilweni ikakhulu ezisetshenziswa ekuhlanzekeni komuntu

Eshopu ethengisa imithi lamaphilisi okuqeda ubuhlungu emzimbeni kumbe ukuqeda imikhuhlane emzimbeni. Abantu abanengi uma begula bahamba besiyadinga amaphilisi lapho athengiswa khona.

Esitolo esithengisa amaphilisi kumbe imithi abantu abanengi uma bengezwa kuhle bahamba esitolo lesi besiyadinga amaphilisi ukuze beyehlise ubuhlungu emzimbeni.

Esitolo esithengiswa amaphilisi kumbe imithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bayahamba ukuyethenga amaphilisi kumbe imithi uma bengezwa kuhle. Kuyanceda ukwehlisa imikhuhlane emzimbeni loba ubuhlungu.

Isitolo esithengisa imithi ehlukekeneyo lamaphilisi lokunye okuncedisa abantu ezimpilweni zabo. Abantu abanengi nxa befuna ukuthenga amaphilisi bahamba ezitolo lezi ngoba kuqakathekile ukuthi uma umuntu egula loba egulelwa ahambe ayethenga amaphilisi.

Ishopu ethengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ngabantu uma begula kuyancedisa kakhulu ngoba uma umuntu esizwa ubuhlungu anganatha amaphilisi kumbe athathe umuthi uyezwa ngcono.

Ishopu ethengisa amaphilisi lemithi yokwelapha umkhuhlane etshiyeneyo phakathi kwe shop kuyatholakala njalo ezinye izinto ezincedisa abantu empilweni zabo ikakhulu ezokuhlanzeka.

Abantu abanengi uma begula bahamba esitolo esithengisa imithi lamaphilisi okwehlukeneyo ukuze bathole ukuncedakala ebuhlungwini .

Isitolo esithengisa imithi ehlukeneyo lamaphilisi. Abantu abanengi bahamba besiyadinga imithi kumbe amaphilisi nxa besizwa ubuhlungu emzimbeni.

Esitolo esithengisa imithi ehlukeneyo kulekhabothi egcwele amakhadibhokisi alomuthi. Abantu abanengi bahamba besiya thenga imithi leyi esitolo uma besizwa ubuhlungu emzimbeni yabo.

Umntwana omncane uphethwe ngumama enyaweni uhlatshwa injekiseni yokuvikela umkhuhlane yabantwana. Kuqakathekile ukuthi omama bahambise abantwana esibhedlela ukuze bayevikelwa emikhuhlaneni eminengi.

Abantu abanengi bayafundiswa ukuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo ohlanganisela umkhuhlane we Malaria. Umkhuhlane lo uyahlupha abantu abanengi endaweni ezitshiyeneyo.

Abantu abavela kugatsha lwezempilakahle ,bafundisa umphakathi mayelana lemikhuhlane eminengi ebamba abantu . Ukuze bakhwanise ukuzivikela emkhuhlaneni.

Abantu abahlezi ezitulweni, belalela imfundiso eyokuphila kahle kumuntu ovela kugatsha lwezempilakahle. Abantu bayafundiswa ukuzivikela emkhuhlaneni eminengi.

Abavela kugatsha elibona ngempilo zabantu, bayafundisa umphakathi ngokuphila kuhle. Befundiswa ngemikhuhlane etholakala ebantwini, ukuze bakwanise ukuzivikela kule imikhuhlane.

Abavela kugatsha elibona ngokuvikela kwemkhuhlane engalaphekiyo bakhulimisana befundisana lezakhamizi indlela yokuzivikela ngayo emkhuhlane enjenga leyi ukuze babe lolwazi lokuzivikela.

Abantu abanengi babuthene emashop, abantu laba bafundiswa ngezempilakahle. Kulomuntu obafundisayo ukuthi baphile kanjani ukuze imikhuhlane eminengi ingababambi.

Ukudla okuyakha umzimba, ukudla lokhu kusembizeni lasemganwini eminengi. Omama bayakulungisa. Ukudla okuyakha umzimba kuyenza abantu behlale beqinile. Imizimba ivikelekile emikhuhlaneni.

Ubaba lomama lomntwana wabo. Ubaba uthwele umntwana kukhanya yimuli ejabulileyo. Kuqakathekile ukuthi abantu behlale bejabulile ngoba kuyaba vikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantwana abangamantombazana kumele bahlale behlanzekile, abantwana laba kumele bafundiswe ukuthi baziphathe kanjani ukuze bahlale behlanzekile emizimbeni yabo.

Umtshina otholakala ezibhedlela kumbe endlini ethengisa imithi yokwelapha. Umitshina uyasetshenziswa ngabomama abanengi uma befuna ukubona ukuthi bazithwele yini.

Omama abane lobaba oyedwa bahlezi ezitulweni. Bayafundisana ngempilakahle ukuze bahlale ingqondo zabo zikhululekile bengabanjwa yimkhuhlane eminengi.

Esibhedlela umama ozithweleyo uyahlolwa ngodokotela. Kuqakathekile ukuthi omama mabezithwele behambe esibhedlela ukuze odokotela bebone ukuthi umntwana uhlezi njani esiswini.

Amantombazana amanengi ahlezi bayafundela umsebenzi wezandla. Umsebenzi wezandla uyanceda kakhulu. Ngoba iyakunikeza imali ezakuncedisa ekuphileni kwakho.

Abantwana beskolo ,abangamantombazana .Kumele behlale behlanzekile , abantwana bayafundiswa ukuthi baziphathe kanjani emzimbeni yabo behlale bengabahlanzekileyo.

Untombazana oyelula umzimba wakhe. Kuqakathekile ukwelula umzimba ngoba kuyaqeda imikhuhlane eminengi emzimbeni .Kuyayenza umzimba uhlale uqinile.

Ubaba othanda ukuyenza imidlalo etshiyeneyo uphethe ibhola ezandleni. Umdlalo etshiyeneyo iyawuqinisa umzimba. Abantu kumele behlale besenza okutshiyeneyo ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Ukunabulula umzimba kuqakathekile ngoba kuyayenza umzimba uhlale uqinile. Abantu abanengi kumele behlale besenza imidlalo enabulula umzimba ukuze bengabanjwa yimkhuhlane eminengi.

Umtshina osetshenziswa ngo dokotela esibhedlela, umtshina lo usetshenziswa ngu dokotela ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo bodokotela basebenzisa imtshina emnengi ukuze babone imkhuhlane osemzimbeni womuntu.

Ukwelula imzimba kuqakathekile. Abantu kumele bahlale beyelula imzimba ukuze imikhuhlane eminengi ingaba bambi. Bayakhuthazwa abantu ukuhlale besenza njalo. Ngoba umzimba oqinileyo awubanjwa yimkhuhlane eminengi.

Abantu abayenza okwemidlalo bahlala beqinile emzimbeni njalo kumele badle ukudla okuyakha umzimba. Ukudla okuyakha umzimba kuhlanganisela izithelo ezitholakala egangeni lalezi ezitholakala egumeni.

Odokotela abanegi bayakhuthaza abantu ukuthi bahlale besenza imidlalo ehlukeneyo, imidlalo iyayenza imizimba ihlale iqinile, uma umzimba uqinile imikhuhlane ayingeni kalula.

Odokotela bayakhuthaza abantu ukuthi bahlale besenza imidlalo ehlukeneyo. Imidlalo iyancedisa ukuthi imizimba ihlale iqinile. Uma umzimba uqinile umkhuhlane awubambi kalula.

Untombazana onabulula umzimba wakhe, lokhu kuyayenza ukuthi umzimba uhlale uqinile njalo kuyavikela umzimba emikhuhlaneni eminengi engabamba umuntu.

Isikolo sabantwana abancane. Bombalisi bafundisa abantwana ukwenza imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo leyi iyancedisa abantwana ukuqinisa imizimba yabo.

Imota ethwala izigulane esibhedlela ihamba emgwaqweni. Abantu abanengi uma bangagulelwa yizihlobo babiza imota leyi ukuthi ibathwalele ogulayo ehanjiswe esibhedlela. Kuqakathekile ukuhambisa abantu esibhedlela abagulayo.

Untombazana onabulula umzimba wakhe. Kuqakathekile ukunabulula umzimba usenza imidlalo etshiyeneyo njalo ukuze umzimba uhlale uqinile. Kuyavikela umzimba emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Untombazana welula umzimba wakhe. Kuqakathekile ukuthi umuntu ayelule umzimba wakhe ngoba kuyayenza umzimba uhlale uqinile njalo imikhuhlane eminengi ayisoze ingene.

Abantu abadlala imidlalo ehlukeneyo, kumele imizimba yabo ihlale iqinile. Kumele badle ukudla okuqinisa umzimba, okuhlanganisela izithelo ezitholakala egumeni.

Umtshina otholakala ezibhedlela umtshina lo uyasetshenziswa ukukhangela ukuhamba kwegazi emzimbeni. Uma igazi lingahambi kuhle umuntu uyanikezwa amaphilisi.

Amathuluzi amancane asetshenziswa ngabodokotela umabeselapha umuntu esibhedlela. Amathuluzi lawo alomsebenzi etshiyeneyo amanye asetshenziswa ngodokotela uma behlinza umuntu.

Imitshina emincane etholakala esibhedlela. Imitshina le iyanceda kakhulu. Eminye iyasetshenziswa ukuhlola itshukela emizimbeni yomuntu ukuthi limi njani, eminye ngeyokuhlola igazi.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa njengemithi eyokwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi lezinsuku sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu.

Amaluba amanengi ahlanyelwa ngabantu egumeni .Amanengi angkhona asetshenziswa njengo muthi wokwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu emzimbeni.

Imkhuhlane eminengi etholakala emzimbeni yabantu yelatshwa ngemithi etholakala egangeni Izihlahla ezinengi ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi etholakala egangeni ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane emnengi, abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyatholakala lula njalo iyanceda kakhulu emzimbeni.

Imithi yesintu iyanceda kakhulu emkhuhlaneni etshiyeneyo. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Umuthi wesintu, ama avokhado uyasetshenziswa ukwelapha umkhuhlane emzimbeni ikakhulu amahlamvu ayanathwa ngabantu bengezelela igazi emzimbeni.

Isihlahla esitholakala egangeni. Abantu abanengi sebesebenzisa izihlahla ezeganga ukwelapha imikhuhlane eminengi. Kwakuvele kusetshenziwa kusukela mandulo. Izihlahla lezi ziyanceda kakhulu emizimbeni yabantu.

Umuthi osetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eminengi emzimbeni, abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu ekulapheni imkhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abanengi bahlanyela izihlahla emagumeni abo. Izihlahla lezi zisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Imithi yesintu iqakathekile ngoba iyasebenza kuhle emizimbeni yabantu.

Izihlahla zeganga ziyancedisa kakhulu ekulapheni imikhuhlane eminengi emzimbeni. Abantu abanengi bayahamba egangeni besiya thatha lezo zihlahla ngoba ziyanceda kakhulu.

Imithi yesintu. Abantu basebenzisa izihlahla ezitshiyeneyo ezitholakala egangeni uma belapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Umhlafutho yisihlahla esisetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngoba ilula ukuyithola njalo iyasebenza kuhle emizimbeni yabo.

Abantu abanengi bathanda ukusebenzisa imithi yesintu. Ngoba iyanceda kakhulu ekuqedeni ubuhlungu emzimbeni yabantu. Imithi leyi itholakala egangeni noma ezingadini.

Isigubhu zemithi eyalungiswa yizihlahla ezegangeni. Abantu abanengi sebethatha izihlahla zeganga belungisa imithi ehlukeneyo ukuze bancedise abantu abagula imkhuhlane ehlukeneyo.

Izihlahla ezitholakala egangeni, izihlahla ezinengi ziyasetshenziswa njengomuthi wokwelapha imkhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu bayathanda izihlahla lezi ngoba ziyanceda kakhulu.

Imithi yesintu iqakathekile ukuyisebenzisa uma umuntu egula .Abantu abanengi bathanda ukuyisebenzisa imithi yesintu ngoba iyancedisa kakhulu emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo ilula ukuyithola.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni lasezingadini ziyancedisa ukwelapha imkhuhlane eminengi emzimbeni yabantu .Abantu abanengi bayisebenzisa imithi leyi eyesintu.

Abantu abanengi bakhuthazwa ukuthi babhalise kugatsha olubona ngokusebenza kwemithi yesintu. Imithi yesintu iyasebenza kakhulu emzimbeni yabantu. Imkhuhlane eminengi iyelatshwa yimithi yesintu.

Abantu abanengi bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu. Iyasebenza kuhle emzimbeni yabantu njalo itholakala kalula abanye bayakwanisa ukuyithola ezingadini zabo abanye egangeni.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza ayehlukeneyo. Isihlahla lesi siyasetshenziswa njengomuthi yokwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bayithanda imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu.

Izithelo zeganga ziyanceda kakhulu emzimbeni yabantu. Izithelo lezi ziyayakha umzimba njalo ziyayehlisa imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bayathanda ukudla izithelo lezi.

Amahlamvu ezihlahla ezinengi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu emzimbeni yabo.

Amafutha okugcoba , amafutha lawa asezigubhini ezitshiyeneyo ezincane lezinkulu . Amafutha lawa alungiswe licena elitholakala ezingadini kumbe egangeni.

Abantu abanengi sebelungisa imithi yesintu beyifaka emambodleleni. Imithi yesintu iyancedisa kakhulu emizimbeni. Imikhuhlane eminengi ehluphayo iyaqedwa yimithi yesintu.

Umuthi wesintu owalungiswayo wafakwa ephepheni, abantu abanengi bathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu ekuyehliseni umkhuhlane njalo lokuyehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Abantu abanengi sebethatha izihlahla egangeni balungise imithi yokwelapha imkhuhlane emnengi, imithi leyi iyafakwa emagabheni atshiyeneyo ukuze abantu bakwanise ukuyisebenzisa kuhle.

Izigubhu zemithi eyalungiswa ngesihlahla seganga. Imithi leyi iyasebenza kakhulu emzimbeni womuntu. Iyelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni womuntu.

Amaluba ahlanyelwa ngabantu egumeni amanengi akhona asebenza njengemithi ekwelapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Abanengi bayisebenzisa leyi mithi ngoba iyanceda.

Isigubhu esikhulu esilomuthi wesintu owalungiswayo wafakwa esigubhini. Abantu abanengi sebelungisa imithi yesintu beyifake esigubhini. Imithi leyi iyasebenza kuhle kakhulu emizimbeni yabantu.

Imithi yesintu ,abantu abanengi lezinsuku sebesebenzisa imithi yesintu kakhulu ,yona imithi yesintu yayivele isetshenziswa mandulo . Kuqakathekile ukuyisebenza ngoba isebenza kuhle emzimbeni njalo ilula ukuyithola.

Izihlahla ezitholakala egangeni. Abantu bakwanisa ukusebenzisa amahlamvu ezihlahla lezi kumbe amaluba ukuze belaphe imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Izihlahla ezitholakala ikakhulu egumeni ezisetshenziswa njemaluba ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ngoba iyasebenza kuhle emzimbeni njalo bayithola kalula.

Umuthi wesintu, abantu abanengi sebehlanyela izihlahla emagumeni abo. Besenzela ukuthi basebenzise izihlahla lezi ekwelapheni imikhuhlane ehlukeneyo.

Imithi etshiyeneyo yokugcoba ijwabu. Imithi le iyasetshenziswa ukulungisa ijwabu ikakhulu labana abalejwabu elilumayo.

Imithi eminengi ilungiswa yizihlahla zeganga. Abantu abanengi bayasebenzisa imithi leyi ngoba isebenza kuhle emizimbeni yabo. Imithi leyi iyalungiswa ifakwe ezigubhini kumbe emagabheni ukuze abantu bayisebenzise kuhle.

Abantu abanengi lezi nsuku sebesebenzisa izihlahla ezinengi ezitholaka egangeni ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umuthi wesintu owalungiswayo wafakwa esigubhini esimhlophe. Abantu abanengi sebelungisa imithi yesintu beyifaka ezigubhini bethengisela abantu, iyasebenza kakhulu imithi leyi ngoba iyaqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu iyasebenza kakhulu ukuyelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Eminye itholakala ezingadini. Eminye itholakala egangeni, abantu abanengi bayathanda ukuyisebenzisa imithi leyi.

Izihlahla zeganga zincedisa kakhulu ekulapheni imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bathanda ukusebenzisa izihlahla ngoba ziyasebenza kakhulu njalo zilula ukutholakala.

Izihlahla egangeni, phakathi kwezihlahla lezi, kulesihlahla esilamahlamvu amancane. Amahlamvu lawa asetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eminengi emzimbeni womuntu.

Imithi yesintu etshiyeneyo ethengiswayo. Abantu bayahamba egangeni besiyathatha imithi bethengisela abantu ngoba iyanceda kakhulu emzimbeni yabo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni noma egumeni ziyasebenza ekwelapheni imkhuhlane emnengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi basebenzisa lezo zihlahla uma besizwa ubuhlungu emzimbeni.

Abantu abanengi bayahlanyela izihlahla emagumeni abo kumbe ezingadini zabo. Izihlahla lezi bayazisebenzisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Amahlamvu ezihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ayasebenza ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bayasebenzisa amahlamvu lawa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi wesintu uyancedisa kakhulu ekulapheni imkhuhlane eminengi, ohlanganisela imkhuhlane wesisu. Abantu abanengi basebenzisa izihlahla zeganga uma bebulawa yizisu.

Imithi yesintu inceda kakhulu abantu ekulapheni imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabo. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuyithola njalo iyenza kuhle emzimbeni.

Imithi yesintu iqakathekile ukuyisebenzisa, abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ngoba itholakala egangeni. Izihlahla ezinengi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Amaluba atholakala ezingadini kumbe egumeni asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu bathanda ukusebenzisa imithi yesintu uma belapha imikhuhlane emzimbeni ngoba ilula ukuyithola.

Umuthi wesintu, Umuthi lowu utholakala egangeni ulamahlamvu amancane lamaluba, amaluba lamahlamvu kuyasentshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni womuntu.

Iluba elitholakala egumeni abantu abanengi bayalisebenzisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, bayasebenzisa amahlamvu kwesinye iskhathi impande.

Umuthi wesintu, abantu abanengi lezi nsuku sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu. Imithi yesintu eyalapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo ilula ukutholakala.

Isihlahla esitholakala egumeni isikhathi esinengi, isihlahla lesi sisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emnengi emzimbeni. Abantu basebenzisa amahlamvu ukwelapha imkhuhlane leyi.

Imithi yesintu ikakhulu ehlanyelwa ngabantu emayadini kumbe emasimini abo iyancedisa kakhulu ekulapheni imkhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bathanda ukuhlanyela imithi leyi ukuze bancedakale.

Izihlahla ezokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu, abantu abanengi bathanda ukusebenzisa imithi yesintu, ukwelapha imkhuhlane emzimbeni yabo ngoba iyanceda kakhulu.

Abantu abanengi banatha imithi yesintu, belapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo. Imithi leyi iyancedisa kakhulu njalo itholakala lula ngoba bayithola egangeni

Izihlahla ezinengi egangeni zisetshenziswa njengomuthi wokulapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abanengi basebenzisa amahlamvu ezihlahla lezi ukwelapha imikhuhlane emizimbeni yabo

Imithi yesintu ewonyisiweyo eminye yafakwa emaphepheni. Abantu abanengi lezinsuku sebesebenzisa imithi yesintu ngoba iyasebenza kuhle emzimbeni njalo iyatholakala lula.

Imithi yesintu iyanceda kakhulu njalo abantu bayizuza kalula. Imithi yesintu itholakala egangeni iyelapha imkhuhlane eminengi kakhulu.

Imithi yesintu, abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu njalo izihlahla ezinengi zisetshenziswa ukulungisa imithi eyelapha imkhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Abantu ababona ngokwelatshwa kwemkhuhlane etshiyeneyo basegangeni badinga imithi yesintu. Ukuze bakwanise ukulungisa imithi yokulapha abantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi wesintu otholakala egangeni olamahlamvu amancane .Abantu abanengi bathanda ukusebenzisa imithi etholakala egangeni ngoba ilula ukuyithola njalo iyelapha umkhuhlane eminengi kakhulu emzimbeni.

Imithi yesintu isetshenziswa ngabantu abanengi kakhulu. Abantu bananzelela ukuthi imithi leyi ilula ukuyithola njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Eminye imithi itholakala emagumeni kumbe egangeni.

Umama uthengisa imithi yesintu eyehlukeneyo. Abantu abanengi abagulayo bayabuya ukuzothenga leyi mithi. Ngoba iyancedisa kakhulu emzimbeni njalo iyatholakala kalula.

Isihlahla ezisetshenziswa ngabantu abanengi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Abantu abanengi basebenzisa amahlamvu ezihlahla ukwelapha imikhuhlane emzimbeni yabo.

Abavela kugatsha lwezempilakahle basegangeno bekhangela izihlahla ezokusebenzisa ukuthi belungise imithi yokwelaphela imikhuhlane etshiyeneyo. Imithi yesintu iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi wesintu ulamahlamvu amancane, umuthi lo uyasetshenziswa ngabantu abanengi ukwelapha umkhuhlane eminengi emzimbeni. Abantu bathanda umuthi wesintu ngoba utholakala kalula.

Izihlahla ezitholakala egangeni zisebenza kakhulu ekwelapheni imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu, abantu bayasebenzisa ikakhulu amahlamvu ezihlahla lezi.

Abantu abanengi sebehlanyela izihlahla egumeni labo. Izihlahla lezi bayazisebenzisa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Imithi yesintu iyasebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Umuthi wesintu uyasetshenziswa ukuqeda ubuhlungu emzimbeni. Abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuyithola njalo iyancedisa kakhulu.

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo ezitholakala egangeni ayasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu. Imithi yesintu iyelapha kuhle emizimbeni yabantu.

Kusukela mandulo imithi yesintu yayisetshenziswa ngabantu. Lakathesi abantu abanengi bayayisebenzisa imithi yesintu. Iqakathekile ngoba iyasebenza kuhle emizimbeni yabantu.

Amahlamvu ezihlahla ezinengi ayimithi. Imithi yesintu iyancedisa emzimbeni yabantu. Abantu abanengi abalemkhuhlane etshiyatshiyeneyo bayasebenzisa izihlahla zeganga.

Amaluba ahlanyelwa ngabantu egumeni. Abanengi basebenzisa amaluba lawa njengomuthi okwelapha imkhuhlane eminengi etholakala emzimbeni yabantu, abanengi bayihlanyela ezigadini noma egumeni

Ibhobola, ibhobola yikudla okumnandi kakhulu kodwa abanengi basebenzisa ibhobola njengomuthi wokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, amahlamvu ayanceda kakhulu emikhuhlaneni.

Imithi yesintu, abanengi bahlanyela izihlahla ezitshiyeneyo ezingadini zabo befuna ukuzisebenzisa ekulapheni imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabo. Imithi yesintu iyasebenza kakhulu emzimbeni yabantu.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu ekulapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bathanda ukuyisebenzisa imithi leyi ngoba iyayehlisa ubuhlungu emzimbeni yabantu.

Izithelo ngokunye okulinywa ezingadini kuyancedisa ukulungisa imizimba yethu. Abantu bayakwanisa ukukudla kumbe ukulungisa okunathwayo ukuze imizimba yethu ihlale iqinile.

Umuthi wesintu uyasetshenziswa ngabantu abanengi. Umuthi wesintu uyakwanisa ukutholakala ezingadini kumbe egangeni. Abantu abanengi bathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu njalo kulula ukuyithola.

Izihlahla ezinkulu lezincane ezitholakala egangeni zisetshenziswa ngabantu njengemithi yokwelapha imkhuhlane eminengi. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla ezitholakala egangeni ziyimithi. Abantu basebenzisa imithi yesintu ngoba iyasebenza kuhle emzimbeni yabo njalo iyelapha imkhuhlane eminengi kakhulu.

Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo. Imithi yesintu iyancedisa kakhulu emzimbeni ngoba itholakaĺa lula njalo isebenza kuhle emzimbeni.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni. Zisetshenziswa njengo muthi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Izihlahla lezi abantu abanengi basebenzisa amahlamvu lempande ukuze beyelaphe imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi otholakala egangeni. Umuthi lowu uyasetshenziswa ekwelapha imkhuhlane emnengi emzimbeni yabantu. Abantu abanengi bathanda imithi yesintu ngoba iyanceda kakhulu njalo itholakala lula.

Imithi yesintu, izithelo esilazo emagumeni ethu lamaluba lezinye izihlahla ezikhona zisebenza njengemithi yesintu elapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabantu.

Isihlahla sePopo abantu abanengi basebenzisa isihlahla lesi ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeniyabo. Basebenzisa ikakhulu amahlamvu esihlahla lesi.